Gonja omwokye alabika bulungi omu ayidde omulala tannaggya. Eminwe gya gonja gino minene ddala. Omukyala amutunda alina gw'aguzaako.

Omuvubi ayimiridde waggulu ku jjinja eriri ku lubalama lw'ennyanja, ennyanja eriko amayengo. Asudde eddobo mu mazzi asobola okukwasa ekyennyanja.

Abavubi bali ku lulama lw'ennyanja, eryato eririna langi eya bbululu lisimbiddwa ku musenyu ku lubalama lw'ennyanja. Ennyanja teriiko mayengo, nteefu ddala.

Omuvubi ali mu lyato ayambadde seppeewo eriko ebya kiragala n'ebiddugavu abisse ku nnyindo n'omumwa ayambadde essaati enjeru avubye ekyennyanja.

Engoye okuli empale ne sookisi byozeddwa ne byanikibwa. Abaana ab'obulenzi basatu bazannya akapiira nga tebambadde ngatto.

Ekibuga kirimu ebizimbe ebya langi ez'enjawulo. Ebimu bya myaliiro miwanvu nnyo ddala ate ebirala bya myaliriro mimpi; mulimu n'emiti.

Abasajja basatu abavubi boolekera ekizinga nga bavuga eryato ery'enkasi; omu ku bo ayimiridde mu lyato amwenyamwenya.

Ekirimba ky'emiyembe emito egitannaba kwengera, giri ku muti gw'omuyembe ogulina ebikoola ebya kiragala.

Ennyumba zaazimbibwa okumpi n'ennyanja. Zaazimbibwa mu mbaawo ne ziserekebwa n'amabaati, waliwo eryato lye bakozesa okusaabala ne bagenda emitala w'amayanja.

Abaana abawererako ddala bava emugga beetisse ebidomola bayita mu kkubo. Eruuyi n'eruuyi waliyo ebimera, ebimu bikalu ebirala bya kiragala.

Abantu bali ku lyato baseeyeeya, ennyanja nteefu tekuliiko mayengo gabayuuyayuuya era eryato lino livugibwa empewo.

Omukyala ayimiridde okumpi n'enkota z'amatooke. Emabbali waliwo akatale akatunda ennyaanya akali wansi w'omuti era waliwo n'ebizimbe eby'amaduuka.

Abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi abawererako ddala batudde mu kibiina abamu bawanise emikono batudde ku ntebe za mbaawo.

Amakerenda ag'enjawulo agamu gayina langi za mirundi ebiri, amalala ga bbululu, amalala meeru, amalala ga kyenvu, amalala ga ppinka.

Ekikubo ky'ettaka ekibi ekijjudde ebisooto kizibuwazza eby'entambula, emmotoka ne ziwagamira mu bisooto; kwe kubadde n'emmotoka eyeetisse amanda.

Ebyangwe ebiganda obutebe, ebibbo, ebinu ebinene n'ebitono nga mulimu emisekuzo, enjeyo bitundibwa e Uganda.

Entulege enkulu n'ento zirya omuddo. Zirabika bulungi kuba ziri mu langi ezirabika obulungi; enjeru n'enzirugavu.

Abazungu babiri omwami n'omukyala bali mu kifo eky'olusenyu era nga kya nsozi mulimu emiti emiwanvu, waliwo n'abaana abazannya.

Mu Uganda mulimu bizimbe ebikadde ennyo ebirina amabaati agaatalagga, mulimu ebizimbe ebipya, mulimu ebizimbe ebiwanvu n'ebizibe ebimpimpi; mulimu emiti.

Bendera z'ensi ez'enjawulo zisimbiddwa ku bikondo. Kuno kwe kuli bendera y'ensi ya Uganda, n'ensi ya Kenya.

Ebidomola bisatu bisimbiddwa okumpi n'ekisenge era nga bitudde ku buddo obutoototo.

Obuweewo buli mu nsiko. Ensiko erimu omuddo omuwanvuyirivu, ogumu mukalu ate omulala gwa kiragala.

Ebyennyanja eby'enjawulo bitundibwa waliwo ebyennyanja ebirina obugulu obungi n'ebyennyanja ebirina emiwuula era babisazeesazeemu.

Ekizimbe kizimbibwa kizimbibwa nga beeyambisa amadaala agakolebwa mu miti n'ebyuma. Emabega w'ekizimbe kino waliyo emiti emiwanvu egirabika.

Ensolo ez'omu nsiko ziri ku ttale ekkalu. Omuddo gwonna mukalu n'obutiititi obuli ku ttale bukalu nnyo ddala.

Abakyala abakulu babiri n'omuwala omuto beetisse amabaafu omuli omusenyu.

Embuzi eziwerako ziri wamu ziri mu langi ez'enjawulo enjeru, eya kitaka n'enzirugavu emabega waazo waliyo omuddo n'emiti.

Olubalama lw'omugga olulabika obulungi kuliko obusiisira, kuliko emiti emirungi, obusozi obuliko omuddo omulungi n'amaato agasaabaza abantu.

Obudde bwa kawungeezi, ensolo ez'omu nsiko zirya omuddo era ensolo eno eyitibwa entulege. Erabika bulungi nnyo, erina langi ennungi.